Mitemo yakasiyana siyana anobatikirana maningi neana adoko kuyangwe nana mai anenge eibara ayani .Saka zvinenge zveiitika ipona panoita kuti ani anhu adzikisire kuenderera mberi kwezvirwere izvi , Saka madhokotera anobaira ana echidoko anoona kuti ana mai ari kuamwisa ana ere zvakanaka.

Zvatekeshera nyika yeshe anhu ari kurwara ngezvirwere zvakasiyana siyana, pamweni pachona isusu anhu atitooni kuti munhu aneseka, ane denda guru rinenge riri pamwiri pake. Zvinenge zveitoda anhu ane unyanzvi wemene anenge akatozvifundira kuchikora kuti anase kuona kuti munhu arwara ngei onasa kumubetsera mukuwo uchiripo.

Zvidzidzo zvekupararira kwezvirwere zvambaawanda mazuwa anaa ngendaa yekuti zvinofundisa vantu kuti vaziye kuti zvirwere zviri kubva pari, kudzivirira kuti zvisarambe zveienderera mberi zvirwere zvinezvi, kuona kuti mishonga nemajekiseni angaita kushandisa kudziirira zvirwere izvi ngeari.

Weshe akundokurudzirwa kuti afundowo ngezveutano hwako nekukone kuziya kuti munhu asangane nedenda anenda korumba kuchibhedhlera kwaanondorapiwa asina zvakawanda zvaanenge eimbotsvaka tsvaka ngendaa yekuti zvibhedhlera zvacho zvazara mumabuya mwo.

Ana echikora ana mai nana baba ari ku detserwa kuti akasire kuziya ngezve utano zvinoita kuti agere aka chengetedzeka mwiri dzawo zvakadai ngeku geza maoko muntu abva ku chimbuzi zvino desera kuti anhu asango batwa ne zvirwere zvaka dai nana korera.

Muntu weshe aku kurudzirwa kuti afunde nge zveutano kuti akone ku chengetedza nauraunda yavo asa sangana nezvi rwere zvinondo uya zvei tora antu saka zviri kudetsera ntaraunda yedu dzatino gara ngekuti antu arikuita shungu.

Munhu weshe mu mabuya aku kona kuti asangane ne dzidziso dzinoita nezve utano azvina kuti wakaita makurirei munhu weshe akundo kurudzirwa kuti afundewo pano funda amweni akone kuzvi detsera iyena muntu pachake.

Munharaunda mwedu mwatinogara mwakaakwa zvibhedhlera nemakiriniki izvi zvinoita kuti tikasire kubetserekana kana tasangana nematambudziko muntu weshe unofundiswa kuti kana azwa denda ramubata akasire kurumba kuzvibhedhlera oenda kovhenekwa ngemadhokodheya anenge echiona kuti muntu ari kuzwei.

Kugara padhuze nezvibhedhlera zvinodetsera kuti antu akasangana nematenda nguwa iri neiri okasira kudetserwa ngenda yekuti zvibhedhlera zvinoshanda kubva mangwanani kusvika reidoka anhu odetsereka nguwa ichiripo eichengetedza hutano hwawo okona kuzvichengetedza iwo pachawo.

Kuonekwa kwezvibhedhlera munharaunda kwambanaka ngenda yekuti hakuchasiyanisi antu kuti umweni amupfumi umweni amurombo hakoni kuende kuzvibhedhlera. Zvineizvi kurapa kwafanana ngendaa yekuti achiningira umweni kuti uyu murombo uyu mupfumi nendaa yekuti anenge achadakwira mabhazi kuti aende korapirwa kuretu.

Health inodetsera ngemitemo inoitira kuti pashi reshe inenyika dzakapfuma idetserewo isusu tichirikusimukira pazviro zvedu, kurapa ,kupa mishonga yekuti ana amai nguva dzekubereka dziani arapwe maharakana asangana nemadambudziko.

Kumbakurudzirwa kuti agare padhuze nezvibhedhlera kuitire kuti kana akasangana nematenda akasire kuona munhu anokwanisa kuabatsira kuti denda risarambe reienda mberi. Pamweni pachona kwanewo mahosipitari nezvibhedhlera zvimweni zvinoita kubviswa pandau pandau zvekuti munhu akasangana nedambudziko munhu uwowo aripo anenge eidetsera anokasira kudetserekana.

Global health inotendera kuti mishonga inogadzirwa kunedzimweni nyika yakadai ngema ARV, neye Cancer neye Sugar ionekwe mundau dzeshe ngemuntu weshe isinga dhuri kuitira kuti anhu agare neupenyu hwawo hwakachengetedzeka asingazofi ngezvirwere zvinoabata zvinonesa kudaro.

Dingindira ririyo mazuwanaya ngere "Grobari herithi akisesi" kuti munhu weshe akone kugara zvakanaka munharaunda yakachengetedzeka eimwa mvura yakachena eyigeza maoko apedza kuita zvanenge eyita eyikona kuvandudzika ne mhuri yake kwete ega munhu ari umwe chete.

Kwenda kuzviBhedhlera antu asangana nematambudziko zvino kuti anhu aripa kiriniki akudetsera nguwa ichiripo , zvirwere zvinouraya zvakadai ngana malaria kana kusangana netsaona zvinoderedzeka ngendaa yekuti munhu anokasira kuona rudetsero aazofi munharaunda mwedu

Mvura yakachena inobva mumigodhi yakaitirwa kuti nharaunda yeshe ione mvura ione mvura yakachena isikazi kuenderwa ngezviro zvakashata kuita kuti antu asabatwa ngezvidenda zviriyo mazuwa ano.

Mipato ne zvibhedhlera zvaka akwa kuitira kuti anhu aka sangana ne matenda aka siyana siyana pa anenge ari akasire ku guma vadetserwe nge ano vadetsera pa zvipatara po ku sanganisira madhokotera.

Mvura inobva mumigodhi inoshandiswa ngevantu kuita zviro zvakasiyana siyana. Vamweni vanochera kumwa. Vamweni vanochera kuitire zvifuyo zvavo. Ine utano ngekuti inobva pakanaka.

Ichi chimanje manje chakudetsera munhu weshe chero akasanga nedenda rakadini pamweni pachona munhu akazwa kuti musoro wake ausi kuita zvakanaka kana akupenga zvayoo zvipatara zvinondoendesa antu anenge eingozwa musoro dzawo kuti adziiti zvakanaka anenge eipisha musoro anenge akupengereka mumhanharaunda mwatinemge teigara atoo nepekuiswawo pawo panoti apa.

Zvibhehlera zvatekeshera mubabuyamwo. Zvimweni zvachona zvine malebhoritari. Malebhoritari umwomwo anoita kuti kana asangana nedenda asikanasi kuziya anozemeniwa anhu oona kuti chiini chiri kunesa okasira kudetsereka orapiwa.

Kugara padhuze nemakiriniki kwakanaka ngendaa yekuti kunoitira kuti zvinge zviri nyore kuti munhu akasangana nedambudziko chero nguwai anorumba kuenda pachibhedhlera oenda koovhenekwa kuona kuti chiinyi chiri kunesa, okasira kuwana rubetsero nguwa yona iyoyo. Apazonesi muntu weshe.

Zvibhehleya zvakaakiwa kuti munhu weshe akone kuone rubatsiro ngenguwa yakafanira asi kunyagwe zvazvo zvakaakiwa kudaro amweni anhu anonetseka ngendaa yekuti kuti asvikepo pachibhehlera pachona panenge pakareba zvikuru.

Makiriniki nezvibhedhlera zvakaakwa mazuvaanaya zvinoita kuti antu arumbe kana asangana nemadambudziko matenda makuru anenge eityisa kuti wamabata ngepari antu anotoendeyo kuzvibhedhlera orapwa okasire kupora odzokera kudzimizi dzavo akagwinya.

Zvibhedhlera nemakiriniki zvakakirwe kuti antu akasangana nezvirwere nematenda anenge einese kuongorora arumbe kuzvibhedhlera oongororwa apapo akasire kuona rubetsero kuti asarasikirwa ngeupenyu hwavo hwanenge veifanire kuchengetedza.

Vantu vakasangana nezvirwere vanoite kuti vaende kogararira kuzvipatara kwaanenge aindoongororwa zuva ngezuva ngemadhumini anenge aiziya kuti zvirwere Izvi zvinorapika zvakadini ngenguva yakadini akagarireyo kwanenge ari kuti asarasikirwa ngeupenyu

Kana munhu akabatwa ngeMarariya, manyoka kana kukuware muiiri wake makiriniki aope mishonga inobatsira nguwa idzodzo kuitira kuti zvirwere zvisarambe zveyi enderere mberi, munhu arapike adzokere kuita mutano zvakana pasina kufa kana kuite zvinhu zvisizi kuenderana.

Ibasa rinoitiwa ndiana chiremba kunyanya panguwa mwiri usingazwi zvakanaka zveida kuti munhu achekewe mukati mwake kubvisa zvirwere zvinenge zvirimwo kana kugadzirisa nhengo inenge yakakuwadzwa panguwa iyoyo kuti munhu ararame.

........ Inemitemo inotendera arapike yechinyakare kuti ashande zviripamutemo pasi peZINARA, kuziya mitemo idzi kunoita kuti kurapa kwedu kwechindau kuremekedzwe asi techiita zviro zvedu ngenjira yakachengeteka tisingazo papazhi teiita zviro zvedu zvakangwara ngwara.

Ana adoko anobayiwa majekiseni anozi eimunisation kuitira kuti asabatwa ngezvirwere zvinouraya zvakadai kunge shurudzo nyoka ne TB izvo zvinoita kuti ana edu ange akachengetedzeka hutano hwawo muntaraunda abarwe akagwinya akangwara ngwara seamweni.

Kiriniki nezvibhedhlera zvikuru zvakaakwa kuitira kuti anhu akasangana nemadambudziko akakonza anorumbeyo oenda opuwa mushonga obetserwa ngaano betsera otaurirwa kuti mushonga idzi neidzi dzinoshanda mashandirei mumwiri dzawo asingazokanganwi kumwa ngenguwa yakafanira kana apuwa mapirizi.

Ana mai neana arikudetserwa kufunda ngezveutano zvinoita kuti akone kuziya kuti agare akachengetedzeka nguwa ngemukuwo muntaraunda dzavanenge aigara .Anodetsera kuti azokona kufundisa amweni anenge asizi kuenda kofunda ngezveutano kuti agare akachengetedzeka muntaraunda dzaanenge aigara.

Kufunda ne zveutano kwaka koshera muntu weshe azvina ku koshera ano baira anhu kana kuti anenge ane unyanzvi maningi zvaka koshera nesuwo anhu anenge eyi gara munharaunda kuitira kuti tiziye marapiro kuita kuti tiziye mashandiro emushonga mu mwiri dzedu.

Mazuva ano zviro zvanakana ngekuti zvipatara zvakuvhura zuwa reshe muswere weshe zvinenge zveishanda kuitira antu anosangana nematambudziko pakati pehusiku matambudziko amweni achona anosanganisira muntu anenge achida kubara husiku kana asangane nenjodzi anenge achienda kuzvibhedhlera kuti aone kurapiwa.

Mumabuya mwedu umo arikufundiswa kuti aziye ngezvekodzero dzawo dzekurapwa muzvibhedhlera zvakadi ngeantu akuru anenge akura makore akati wandei anodetserwa kuti aziye kuti pamweni pachona anokwanise kurapiwa mahara.

Antu akuunganidzwa mazuwanaya kuti afundiswe nezvekodzero dzearwere kurapwa kwemahara kana kudziirirwa kwezvirwere mundau dzakasiyana siyana kuti achengeredze utano hwawo asashikirwa ngeupenyu ngendaya yekukorera kuita zviro zvinodziirira hurwere.

Muganga mwatinogara takuona kuti antu anofundiswe kuti aite zvekuchengetedza utano hwawo asabatwa nemadenda ariyo anotapukirana kubva pane munhu umwe eyienda pane umweni. Zvakambakoshera kuti angu emuganga afundewo akone kuzodzidzisa ntaraunda asamirira anhu ekuretu auye eitifundisa.

Hurumende yaanewo mutemo inotendera arapi echinyakare edu kuti ashande zvepamutemo aripashi peZinatha zvinoitira kuti anhu aziye mitemo idzi eirapa anhu zveiremekedza njira dzedu dzekaretu tisikandopapazhi zveshe zvatinoita kune anhu echirungu.

Kufundiswa kuzwisisa kodzero dzavo dzekurapiva ngenjira dzinoremekedzeka hunhu hwavo. Kuremekedza mashoko avo nekubetsera kwakakodzera pasina kusarurana kuti uyu mupfumi uyu murombo uyu vakasherereka uyu vakadini. Zvinobetsera maningi kuti antu aziye kana eirapiva.

Zvibhedhlera zvambawanda mumabuya mwedu mwetinogara. Zvinodetsera kuti antu akasangana nematenda anokasira korumba korapiwa chero nguwa yaanenge asangana nematenda awo, anorumba oenda kudetserwa ngaantu anenge eikona kuvabetsera nguwa iyoyo ngenyaa yekuti anenge atoripo antu achona nechekaretu.

Zvibhedhleya zvawanda mumabuya mwedu anamai akuda kuende kobara anoenda kondogarireyo ozoita kuti nguwa yakwana obara ana awo amweni akasangana nematenda anorumba eienda kuzvibhedhleya zviri mumabuya mwedu zvasiyana nekaretu kuti antu airumba kuenda iyo kuretu koti otsvaga rubetsero.

Zvipatara zvikuru zvane maambulenzi anotwara antu anenge arwara asangana nedambudziko achibva kumakanyi. Izvi zvakakoshera kuti antu akukasira kuona rubatsiro azvichafanani nemakaretu zvekuti vantu vaitoneseka kuona chekuhambisa ndicho.

Nezvibhedhlera mazuwa anaaa zvambanaka ngendaa yekuti zvine muchina mikuru yakadai ngeamaekisi reyi nemasikani nemareboritari ekuongorora ropa nezvimweni zvirwere zvingange zveisanganikwa nazvo zvirwere kuti zvikasire kuoneke antu oenderera mberi ngeupenyu.

Madzimai ane pamwiri anosisira kuti agarire padhuze nezvipatara kuitira kuti kana nguwa yekubereka yasvika, asazokorera kusvika nguva iripo ngendaa yekuti pamweni pachona, anhu anokorera kuona rubatsiro ngekukasira ngendaa yekuti hunenge huri usiku.

Zvi bhedhlera zvainesa zvaisando oneka peshe peshe asi zvinezvi zviro zvambai naka ngenda yekuti kwaku gadzirwa nezvimweni zvi bhedhlera zvinenge zveindo biswa kuti pa ndau nepa ndau zvei bviswa anhu anokasira kuona rubatsiro kana asangana ne matambudziko anenge eyi sangana nawo kudzi mhatso dzavo.

Muzvibhehlera kana makirinika anochengetedza arwere kana akasangana nezvirwere zvakaaomera zvekuti anenge anachiremba nguwa dzeshe dzeupenyu hwake eichengetedzwa eipuwa mushonga ngenguwa yakafanira kuti akasire kugwinya adzoke pandau.

Zvakawanda zvatekeshera mumanharaunda mwedu mwatindonogara zvekuti azvichanesi munhu akazwe kuti anorwara anokonawo kuenda kodetserwa azvina basa kuti urimupfumi kana murombo munhu weshe anodetserwa ngemadhokodheya ngendaya yekuti asarudzi munhu kuti iwewe wakadini anondokudetsera nedambudziko rako zviro zvakambanak zvatirikuona.

Anhu anotenga mitombo dzakasiyana siyana kuzvitoro zvinotengesa mitombo kuitira kuti arape mwiri dzawo kana asikazwi zvakanaka .Munhu weshe anotenderwa kuti aende kootsvaka mutombo kana eirwara mwiri wake.

Zvibhedhlera zvakaakiwa kuti zvinge zviri padhuze neantu anogara mundaraunda kuitira kuti munhu akazwa kuti mwiri wake auzwi zvakanaka waenda kopiwa mitombo iyoyo okasira kurapiwa kuita kuti mwiri wake udzokere pandau.

Zvibhedhlera nemakirinika ambawanda mumabuya medu zvekuti antu akasangana nemayenda anorumba oenda kudetserwa apapo mushonga inenge iripo nevanhu anodetsera kurapa muntu wasangana nedenda anenge akadzara kuitira kuti muntu akasire kurapika nguwa ichiripo asarashikirwa neupenyu hwake.

Zvibhedhlera nemakiriniki zvawanda mazuva anaya nekuti antu akuona rubetsero nekukasira asi zvakambanaka kuti antu emumiganga asimudzirane aende kuzvikora afundirewo kuita madhokotera nanesi azokona kubetsera ntaraunda kwete kumirira antu ekubanze.

Zvibhedhlera mazuva anaya zvazara michina yakawanda inoita kuvheneka munhu kana asangana nemadenda makuru anenge eimunesa mumwiiri make. Madhogodheyabanenge aripo kuti azovheneka nekuongorora kuti udzamu wezvirwere zvacho unenge wakaita maitirei pamwiiri wemuntu, okona kumurapa nguva ichiripo.

Mitombo dzakasiyana siyana dzagadzirwa mazuva ano dzekuti antu awane kuzvirapa muviri dzavo kana vasingazwi zvakanaka ano anoshanda mumafamasi anopa antu dzidziso yekuti ashandisa mitombo dzo dzaanenge akupa kuti udzishandise zvakanaka ukasire kupora usinga zoendereri mberi nematenda.

Zvibhedhlera, nemafamasi, nemakirinika, zvambaawanda kuti anhu akasire kuona rudetsero nguwa ichiripo. Zvasiyana nekaretu zvokuti waimbopuwa mitombo, pamweni mitombo wenopuwa aukudetseri. Anhu ozoona paapaaya kuti aaa ndomurapa ngeiyi muntu unowu, apa iwewe unenge watotambudzika wataapadhuze ngekuenda koofa.

Anamai anodetserwa kopimwa gomarara remuromo wechibereko neremazamo machine mukuo kuitira kuti rikaonekwa richangotanga anhu anorapika oregera kufa ndaramo yemunhu yorereba kwete kuti afe asingazivi zviro zvinenge zveiitika pamwiri wake.

Zvidzidzo zvecancer zvinodetsera anhu kuti aone cancer yachona ichiri doko doko kuitire Kuti ikabatwa ngenguwa munhu anokasira kurapika aone kurarama asingazokasiri kufa eizvichengetedza mwiri wake ngendaa yekuti anoshandisa mishonga yakagwinya inoita kuti utano hudzokere pandau.

Mazuvanaya ngendaa yetekhinoroji yakauya, antu akuvhenekwa zvemukati memwiri yavo kuonekwa kuti zvineutano ere kana kuti azvisi. Kana zvine utano, antu anokupa mishonga dzinoenderana newe, zvisina antu anotora matanho akati kurei ekuti anoda kuvhiya ere kuti vabvise chirwere chevanenge vakasangana nacho mukati memwiri mwako.

Isusu teikura teiti tikaona antu anorwara ngezvirwere zvemukati memwiri kana ana gomarara anaya antu eiti aroyiwa asi zvinezvi antu akurapika zvakutokasira kuoneka kuti ndaramo yeantu irebe.

Michina dzechirungu dzakambagadzirwa kuti antu aongororwe zvemukati mwemwiri kuti chiini chirikuitika nenguvai, antu amweni kwane masikani ekuti unotoona kuti mukatimwo mwakadini mwakadini amweni anotora maekisireyi eiona kuti chiinyi chirikuitika mukati mwemwiri okasira kukurapa kana pane zviri kunesa.

Madhokota anorapa antu, ngeizvozvo tinoti, anosungirirwa kuti mumwe namumwe akone kunge akapfeka mbatya dzakanaka dzinoita kuti asabatwa ngematenda evantu evanenge veirapa.

Madhokodheya anorapa arwere. Zveyenderana nekuti wandzveyi pamuwiri wako . Munenge munezvese zvinorapisa zvacho. Anenge atokuvheneka kare kuti iwewe zvaunondzva ngeyi izvi zvinoda kurapwa ngeyi.

Zvemazuvana zvane malebhoritori anodetsera anhu kana asangana nezvirwere zvinenge zveinesa zvinenge zvakakonza anenge eitesita anhu imwomwo ozobudisa munhu anorwara ngechakati uyezve anorapika marapikirei kana atesita kudaro.

Madhokota anoshandisa masikani kuona zviro zvakasiyana-siyana, pamweni unenge une mimba yako anokuvheneka, pamweni unenge wakakuwara anoshandisa atinoti Maekisi reyi muchiyungu eitarisa kuti zviro zvakadini pamwiri wako okubetsera.

Anamai anenge abereka anodetserwa kuti arambe eiende kuzvipatara kohloya ana awo kuita kuti akone kugara akazvichengeta asasangana nematenda aanenge eisangana nawo, ngendaa yekuti mwana mudoko anenge ane zvirwere zvakawanda zvinokona kumubatira ngendaa yekuti anenge achiri kukura.

Hutano hwana mai neana awo hwakakosha ngendaa yekuti abereki anofundiswa kuti aamwise ana awo pamazamu nekurya chikafu chakatsiga chinoitira kuti ana awo asimbiswe asabatwa ngezvirwere ,kana pane zvinenge zvinesa anoenda kuchipatara ondobairise ana awo ngenguwa.

Ana mukoti nanachiremba anodetsera madzimai panguva yekubereka payani kuitira kuti pakamuka matambudziko kana kuti zvirwere zvinenge zviri muropa, kana peida kuti munhu avhiyiwe, ovhiyiwa odetsera kuti mwana abarwe zvakanaka pasina kufa nemubereki wachowo kuti asafawo.

Chihlayo chine mavhiri chinodetsera munhu anenge aoma mutezo kana anenge arwara zvemenemene zvekuti anhu aachakoni kumusimudza ega saka rinodetsera kuti munhu akonewo kuhamba kubve pano apa neapo mukutambudzika kwake anhu aazorambi akati nderendere naye kumudetsera.

Pane zvibhedhlera kwanaka ngendaa yekuti anhu akuite zviro zvakasiyana siyana kuti andoponese anhu pane mishina yekuoongorora antu inodetsera kuti anhu akasire kurapika kuchengetedza arwere nekudetserw ngekukasira kana munhu asangana nedambudziko.

Dzeutano dzakakosha ngokuti dzinodetsera antu kuti apuwe mushonga nguwa ichiripo, apuwe mishonga inoenderana nezvaari kurwara ndizvo kwete kundopuwa mushonga njenjenje zvinenge zvakatopimwa kuti uyu mushonga unoenderana neizvi neizvi neizvi.

Zvikuru zvinemibhedha yakanaka yekuitira kuti muntu akarwara anomutore omuise apapo ,amuise amuongorora kuti muiri wake ukuneseka ngei .Kana aona chidenda chacho chinenge chiri pamuntu anochibvisa okaskre kumurapa kuti ararame asarashikirwa neupenyu wake.

Mazuwa anaya antu akungoshandisa zveshe zveshe zvinorapa zvakagadzirwa ngeantu yechiyungu kuti arape zvirwere zvinonesa. Kwaane tiritimendi inozi sipeshiyalizadi tiritimendi inodetsera antu kuti akasire kupora kana asangana nedambudziko kana kuvhiya kwemene kuti muntu apone.

Mitombo yechiyungu yakambaanaka ngendaa yekuti imweni yacho ino detseredza anamai kuti kana eibarabara amire kumbobara eyirera ana awo aanenga aaka mbobara aisisa kuti asa ndobara peshepeshe eyiwona kuti azodetsere anawo ramangwani rizoita rakajeka.

Mitombo yechiyungu yakauya iri kudetsera muntu weshe anenge angosangana nedambudziko. Pamweni pachona antu anorumba kootenga muzvitoro zvinotengesa mitombo yechiyungu okasira kurapika kuti asasangana nemadenda aanenge eide kusangana nawo mumabuyamo.

Chimweni yechirungu yakauya inobadetsera maningi kana muntu akasangana nezvirwere zvakasiyana siyana ngenda yekuti inenge yakanyorwa kuti iyi inorapa ichi iyi inorapa Chimweni zvoita kuti muntu akushandisa mutombo iwowo anokasira kurapika azosangani nendenda rimweni.

Mitombo yechiyungu nyamwaka inodetsera kuti antu anenge asangana nematenda akone kurapika chiripo-ripocho. Akasire kuona utano hwawo weidzokera asarashikirwa ngeupenyu ngendaa yekuti unonga vakanyorwa zvakasiyana-siyana, zvinondoenderana nezvaunenge veizwa mumwiri mwako vorapika.

Mitombo yechiyungu inodetsere kukasire kurapa mwiri ngendaa yekuti inenge yakatonyorwa kuti iyi inorapa chinyi iyi inorapa chimweni chakadai zvinodetsere kuti muntu akamwa zvinoenderane nezvaari kuzwa unokasira kurapika ozodetsereka ramangwani rake.

Mitombo yechiyungu irikudetsera vantu muntaraunda dzatinenge tagara kuitire kuti akasangana nematenda anokasike kurapika, amweni acho anotogara akaenda kotenga mitombo dzinedzi kuitira kuti akasangana nemadambudziko eanenge asangana nawo anokasira kumwa okasira kurapika pasina kuenda kotsvaka kuti aende kodetserwa kuchibhedhlera.

Mitombo dzechimanjemanje dzakambaanaka ngekuti dzinokasira kushanda mumwiri. Azvichafanani ngekuti unenge wapuwa mutombo ngeanhu ekaretu, usingazii kuti zvemene zvandiri kurwara zvinorapika ere kana kuti azvirapiki. Azvitori nguwa kuti dzishande mutombo idzi.

Haigilojewo mushonga unodonhedzerwa mumadziso kana munhu einetseka ngemadziso ake anhu anoite kuti madziso akawoma odonhedzeremwo, onyorowa onyorowa apedzepo kana kuchengetedze maziso nguwa yaanenge apedza kuvhiiwa ngeana dhokota payani.

Mishonga yechizvino-zvino iriyo yakambanaka inoite kuti vantu vakasire kurapwa akasangana nedambudziko vanenge vakatotarwa kuti uyu unorapa chakati, uyu unorapa chakati. Zvinoita kuti zvisiyane nekaretu nekuti antu aindoshandisa mishonga chero dzaanenga aona mumashango kurapa muntu.

Dzakadai ngedze bhuladhi puresha dzakambaikosha ngendaa yekuti dzinodzakisira kushanda ngesimba kwemoyo kuitira kuti anhu asachayiwa nge situroku ooma ofira apapo kunoita zve kuti antu achengetdze itsvo dzawo kuti agare akapona.

Mitombo yechimanje manje antu achiri kundoishandisa kurapa mwiri dzawo ngendaya yekuti pamweni pachona tinoona kuti inokasira. Muntu akarya zvinenge zveidikana kuti arye eimwe mitombo dzake, anokasira kugwinya. Chero pamweni eirwara ngemirwere yakadai ngezveEdzi izvi anokasira kurapika ngendaa yekuti anenge itozoya kuti ndofana kurya zvakadai, pedzeipo ndomwa maphirizi angu.

Mitombo yechimanje manje yakambare naka ngendaa yekuti ukazwa kuti muiri wako hausikuzwa zvakanaka anorumba pamafamasi wotenga mitombo dzako apapa unotobveko wataurirwa kuti unounwa zvakadini, unowushandisa zvakadini ,kwenguvayakadini usina netsamba yekwadogodheya yaanenge uchishandisa ipapo.

...ombo yechimanje-manje yaakukasira kushanda mumwiiri kana munhu aimwa kana aiteedzera zvainenge ichifanira kuti iitiwe munhu asarashikirwa ngeupenyu hwake. Yakambaanaka kudarika yekaretu ngendaa yekuti inokasira kushanda futizve. Inozonesera kuti inodhura zvega.

Mishonga yechimanje manje yatekeshera kunharaunda yedu kunyangwe kuma kiriniki apadhuze anhu anokasira kuti asangana nedenda raasangana naro oenda kopuwa mutombo idzodzo orapika kana kukumbira anhu aanenge akagara nawo munharaunda kuti aone upenyu hwavo usaenda korashika.

Mutombo dzechimanje manje dzakagairwa dzakambanaka ngekuti dzinokasira kushanda. Ukadzitora zvakanaka unotozwa mweya wako weidzokera weitozwa mwiri wako kuti mwiri wangu wambanaka, wambati njoso, awuchasangani nematambudziko andambosangana nawo kana usati wamwa mitombo idzodzo.

...nekurapa kwemazuva anaya kwambaanaka ngendaa yekuti kunoshandisa michina dzesainzi kuchengetedza upenyu hwedu. Michina idzodzo dzinoshandisa kuongorora kuti munhu arikuzwei. Pamweni anotoongorora neropa remene kuti aone kuona kuti chirwere chacho ngechiri chirikusanganikwa nacho.

Mitombo dzinoshandiswa kudetsera anhu anenge eizwa pahuro pawo kurwadziwa, anenge veikotsora maningi aya anodetserwa ndidzo mitombo idzi. Zvakambanaka kuti munhu weshe adzishandise panozwa kuti haa pahuro pangu panapa parwadza.

Ana echi doko ano kurudzirwa kuti ayende ko hloyiwa ku zvibhedhlera kana asangana ne zvirwere zva anenge eyi sangana nazvo kana kuti ando gara abairwa kuti asazo sangana ne zvirwere zvino bata ana adoko kuti afe saka tino detsera kuti ana eshe ayende ko baiwa achiri adoko kuti asazo neseka eyi kura.

Madzimai anokurudzirwa achengetedze ana awo eudoko kuti aende kuzvipatara kana vachiri vadoko vasabatwa nezvirwere zvakasiyana siyana kuitira agare ane hutano mazuva ese.

Ana adoko anobairwa majekiseni ekudziirira zvirwere zvakadai nge mizolzi nyoka inonzi poliyo ne TB kuitira kuti ana akure akagwinya munharauanda dzedu asingandorwari rwari ngendayaa yekuti tode ana akagwinya kuti azotidetsera mangwani.

Mwana eibarwa anofana kuchengetedzwa Hutano hwavo kuti vakure pfungwa chaimo zvinoenderana zvanosangana nazvo ipapo Atidi kuti vana vedu varware rware nematambudziko anenge eisanganikwa nawo Saka hutano hwawo tinosangana nawo teivadzidzisa kuti azvichengete ona kubva achiri vadiki kusvika ngatei veikura.

Ana echidoko anokurudzirwa kuti aende kuzvipatara achiri adoko eibairwa eipuwa mutombo dzinoita kuti asarwara rwara uyezve kuti asafa ari adoko ngendaa yekuti nguwa iyana ari adoko zviyani zvinonesa kuti achengetedzeke asingabatwi ngematenda.

Jiyatirikisi ino detsera ku dzivirira rufu rwe ana adoko ngeku budikidza ngeku rapa zvirwere zvaka sanganisira ana manyoka ma mhepo ne shurudzo zvakakosha kuitira kuti ana edu asafa achiri adoko saka anenge eyida kuti achengetedzwe ngeku tora mushonga uno dziviira.

Munhu pachake anofanira kuti aziye kuti mwiri wangu hauzi kuita zvakanaka okasira korumba kuzvibhehlera kohlowiwa kuti aziye kuti chinyi chinenge cheiitika. Munhu andofaniri kuti andogara asingadini asingaendi kotariswa-tariswa mwiri dzake ngendaa yekuti pamweni pachona azvioneki ngemadziso kuti munhu anenge ane matenda anenge eisangana nawo.

Anhu ane hunyanzvi hwekuziwa nezvehutano mazuwanaya ane mwoyo wakareruka ngenda yekuti akubetsera antu eshe eshe abhuire ngezvehutano ngendaa yekuti ndiro ndingindira ririko mazuwanaya kuti anhu azvichengetedze arbe akagwinya mazuva eshe ekundaramo dzawo.

Zviremba ne mafamasiti ano detsera anhu nge ruzivo kana asangana ne madambudziko kana mishonga yemene ano bhuya kuti mishonga iyi inorapa zvakadai zvakadai kana meirya iryai zviro zvino teedzera kuti chinyi kuti musazo kanganisa mwiri wenyu panguva ya munenge meitora mapilizi.

Vanoita ngezveutano vakakosha ngendaa yekuti vanopa dzidzo neyambiro kuanhu anenge achitenga mushonga kuti adziirire zvirwere ndombopa muenzaniso wekuti muma famasi kana kunhu eyizwa bhipi anotokupa mazano ekuti urye zviro zvakafanira usingashandisi mari yakawanda.

Antu anoziya ngezveutano, anenge akafundiswa ane hunyanzvi hwemhando yepamusoro, anokudetsera kana wasangana nematambudziko, kana uchiziya kuti mwiri wako hauiti zvakanaka anokudetsera okasira kukuratidza kuti apo ndipo pane muntu anokwanisa kukupa zvekuita.

Zvitoro zvemitombo yechiyungu zvambawanda muntaraunda dzatinogara kuitira kuti muntu akavana chaanenge asangana nacho mumabuya mwedumwu. Unorumba voenda kuchibhedhleya oenda kopuva mushonga dzanenge eida kuti adetsereke pautano hwawo.

Nyamwanga anhu akukona kuti arumbe kotenga mishonga agare nadzo mudzimhatso dzawo asati asangana nematenda kuitira kuti munhu oaanozosangana nedenda rinenge rauya kwaari anoziya kuti izvi ndakambosamgana nazvo oshandisa mitombo yavanenge akatenga nguwa ichiripo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yezviyungu, zvambadzara kuti umu. Munhu akasangana nedenda ranenge asangana naro, anotorumba kotenga mitombo yake, ototawurirwa kuti iyi inodetsera chiri nechiri, okasira kurapika. Munhu hazorashikirwi ngewupenyu wake.

Zvitoro zve mushonga zvinombai detsera antu aka sangana nema tambudzika mitombo inenge yaka siyana siyana inenge iriyo ku zvitoro yo ne anhu anodetsera kuti apangire anhu ano rapika marapikirei anonge arimwo mu zvitoro eizo detsera muntu iwewe wasangana ne dambudziko rako .

Mafamasi amba awanda ane mishonga dzakasiyana-siyana, dzaunondozwa mwoyo wako kuti unoda unokona kutenga ,asi dzimweni dzacho dzinoda tsamba inobva kwadhokodheya kuti utenge mishonga idzodzo ukone kudzishandisa. Anhu arimwo anoba adetsera maningi ngedaa yekuti anopa anhu ruzivo rekuti mishonga iyi inoite mashandisirei kuti uone kurarama nguwa ichipo.

Makirinika mazhinji mazuwa ano akuitawo zvekuongorora Bhii Pii shuga nekurema kwemunhu. Zvinodetsera kuti anhu aziye utano hwawo pachine nguwa kuitira kuti akaenda kumahosipitari makuru obetserwa eyiziye kuti Bhii Pii yangu iri pakati, zvobetsera kuti zviro zvikasire kuhamba asingazonetsi amweni anhu.

Ma famasi akaakwa muzuwanaya ambanaka ngendaa yekuti ane mushonga dzeshe dzeshe tayipi ne tayipi yaunenge weizwa kuti iyi ndoyandiri kuda iyi imbaarimwo ukarwara ngedenda anotokasira akupa woushandisa wotozwa mwiri wako weiita zvakanaka anotobvirepo akupa nekuti unoushandisa mashandisirei kwenguva yakareba zvakadini.

Mafamasi anodetsera antu ngemishonga nguwa ngenguwa kuitira kuti asaramba akanetseka ngekuenda kumadhokota. Antu anenge akatonyorerwa mishonga karetu, otoenda kotenga kumafamasi kuya, oshandisa ozvirapa opora ngekukasira eyitaurirwa kuti anoshandisa sei mishonga dzacho.

Mufamasi kune mitombo dzakasiyana siyana andu anoshande mumafamasi anenge eyitoziya kuti mutombo uyu unorape chakadai saka mundu akasangana nedenda raanenge asangana naro anokona kutanga arumba oyenda kufamasi odetserwa kuti ayende kwadhokoteya here kana kuti opiwe mushonga ipapo unobetsera kuti adzivirire chirwere chaanenge asangana nacho.

Antu akafundiswa nezvemishonga marapiro adzo anofundisa antu kana aenda kunotenga mishonga kuti dzinomwiva sei. Panguva iri nezvisingafaniri kuryiva muntu eimwa mushonga idzodzo. Kuitira kuti muntu asazvikuvadza pautano hwake azvichengetedzere upenyu hwake zvakanaka.

Famasi mazhinji akaakirwa kuitira kuti anhu akasire kuona mushonga asi mafamasi aya anonyanya kuonekwa mumadhorobha mumataundi kumamisha anhu anonyanya kugarira pamakiriniki pane madhisipenzari.

Mabasa akanaka mangingi ngendaa yekuti ane mishonga dzakasiyana-siyana, dzekuti antu arapike ndidzo kana asangana nemadenda makuru kana madoko. Antu anopuva tsamba dzinobva kumadhokota kuti apuve mushonga idzodzo dzanenge aifanira kushandisa nenguva yakafanira. Anototautrirwa zvekuti unochengetedzwa sei mushonga vacho eida kushandisa.

Mitombo dzambaawanda nenguwa yatiri zvinoizvi zvekuti ukabatwa ngedenda autami mutombo unokudetsera kunyangwe wabatwa ngei unoona wako.

Zvitoro zvizhinji zveutano zviri kutsigirwa mumabuya mwatinogara kuitira kuti anhu aziye kugara akachengetedza nharaunda dzawo, ngekuzvichengetedza kuti asasangana nezvirwere zvinokona kuti anhu akorere kusangana nazvo kana akachengeta mamubuya awo aanenge eyigara.

Zvidzidzo zveparuzhinji zvakambaanaka ngendaa yekuti munhu weshe unoendeyo unotsanangurirwa zveshe zvinenge zveiitika munharaunda, nezvinenge zveida kuti zviitiwepo. Wabvepo munhu unozodetserawo amweni ake anenge asara kumuzi eizovabatsira kuti chiinyi chataurika ende anozoita sei kuti zvienderere mberi kurarama zvakanaka munharaunda neamweni.

Zvibaari zhinji zvirikunyanya kuitika mumantaraunda atiri kugara. Tirikuona kuti zviri kudetsera mumwe namumwe kuti akone kuvandudza mhuri yake nemusha wake paanenge eigara. Nekuandudzawo amweni anenge asizi kuendayo kuti adetsereke ramangwani ravo, eichengetedza nharaunda zvakanaka.

Dzidziso dzeparuzhinji dzakanaka ngendaa yekuti dzinofundisa anhu kuti agare munharaunda dzawo zvakanaka eikona kuchengetedza utano. Anhu eshe anenge aendeyo anozokona kupakurirawo amweni anenge asizi kuenda kuti anhu abatire pamwepo kugarisana zvakanaka munharaunda.

Akawanda arikuuya eidetsera manharaunda edu eiafundisa kuchengetedza nharaunda pedzeipo einyoranyora pashi kuti nharaunda irikuta zvakanaka ere ,amweni eitoona ma awards ngendaa yekuti anenge eikona kuchengetedza nharaunda kuchengetedza utano asi ngarwari rwari.

Anhu arikuunganidzwa mazuwa anaya ngeanhu anoziya zveutano eixasira amweni asingazii kuitira kuti anhu ahambire pamberi nechirongwa asabatwa nezvirwere zvemangamanga izvi zviriyo zvaana marariya nekorera anhu agare akachengetedzeka.

Dzidzo dzeparuzhinji dzakabakosha muntaraunda mwedu antu arikufundiswa kukona ane hutano hwakanaka Kukona kuchengetedza muzi dzawo, kukona kusangobara peshe peshe nemafemili pulaningi Anya akati kuuya anenge eifundiswa ngeantu kuti antu azvichengete zvakanaka.

Zvirongwa zveutano weruzhinji zvakambakosha zvikuru mumanharaunda atinogara nenyaya yekuti zvinotidetsera kudzivirira zvirwere nekuti nekuchengetedza upenyu wemuntu weshe yendayekuti zviro izvi zvinoparidza ruzivo zvinangwa zvikuru zvinoita kuti antu agare akachengetedzeka muzvirwere.

Mazuwa anaa zviro zvambaanaka ngendaa yekuti antu anounganidzwa, aunganidzwa kudaro odzidziswa zviro zvavanenge eifanirwa kuziva pamusoro peutano kuti achengetedza mhuri dzavo agone kuhamba akashambidzika. Agone kuhamba eeita zviro zvinodiwa zvinoenderana neutano kuti anhu agare zvakanaka munharaunda asingarwari rwari asingabatwi ngematenda.

Zveruzhinji zvakambanaka ngendaa yekuti zvinofundisa anhu muntu weshe mukuru kana mudoko kuitira kuti achinje aite maitirwo akanaka ekuchengetedza utano asingaiti zviro zvinosanganisira kumwa doro kana kubhema forya upenyu uite zvakanaka anhu asarya mafuta akawandisa muzvikafu.

Mazuwa anaya anhu aakuungana ,eipakurirwa nezveutano, kwete kushambidzika pamwiiri pega ,asi kushambidzika kunyangwe nemupfungwa, nekumhatso, nemunharaunda yaunogara. Anhu aakufunda zviro zvakanaka.

Mudhuri dzakavakwa kuti vantu vaone pekufundira pakanaka mazuva anawa zviro pakuti vantu vaone pekufundira pakanaka mazuva ano zviro zvakanaka kwane nemaproject ekuti anhu anenge eiona eifunda eiona kuti zviro zvawo zviri kudii.

Vana vechidoko nana mai vakubafundiswa kuti vazvichengetedze Asandobara ana akawandisa ngekuti azokoni kuvachengeta mazuva anawa ndaramo yakudhura kurarama Saka antu Anofundiswa kuti akone kuzvichengwtedza asangobara bara asati akura.

Antu mazuwa anaya akuunganidzwa ngeantu eutano kuti afundiswe achiri asikana echidoko, achirimadzimai, anababa, muntu weshe arikufundiswa kuti asandobereka-bereka ana, zvisina kutsanangudzika ngendaa yekuti ana akunesa kuchengeta mazuva anaya.

Mazuwa anaya kuzvikora nyangwe mumanharaunda mwatinogara, anhu ari kufundiswa ngezveutano hwekubereka kuitira kuti asikana asakasira kubara achiri adoko nevaberekiwo kuti vashandise mafemili pulanin'i kuti asandobara bara achengetedze mwiri dzavo kuti dzigare dzakahwinya.

Antu ainzwa kudhaya maningi kubhuya ngendaya ye HIV ne AIDS kubhuya ngezvemukati memwiri dzavo kana kunzwa magomarara kana ma kenza asi zvinezvi zviro zvamba pachena antu akuhamba egwirwa kuti kana wazwa kuti mwiri wako ausikuita zvakanaka hamba pachibhedhleya wovhenekwa wokasira kuona pekubetsereka ndipo

Dzidzo yehutano hwekubereka yakambakosha zvikuru kuitira kuti antu akone kurarama zvakanaka hupenyu hwavo hwakachengetedzeka hune mufaro uye nekusarudza zviro zvakanaka kuitira hupenyu huenderere mberi eikona kuzvichengetedza kuti asabatwa ngezvirwere zvakasiyana siyana zvatekeshera.

Dzidzo dzekubereka dzatekeshera mazuwa anaya ngenyaya yekuti dzinofundisa ana echikora kuti asakasira kubara ana achiri adoko arambe eienderera mberi neupenyu hwawo asina kuita zvekusanganisira kuda zvekubara nezvekuda kuenda mumburi meantu asati agadzirira zvakakwana.

Ana chiremba eutano aakukurudzirwawo mumanharaunda mwedu kuti adetsere ana echikora anenge ane chipo chakanyanya pakuita mitambo dzinenge dziriyo kusanganisira nhabvu nezimweniwo zvinenge zvakandotekweshera. Anoafundisa kutu akone kurya zviro zvakatsigira mwiri dzawo kuti agare eikona.

Ana chiremba ezvemitambo anobetsere vatambi kuti vaone simba rezveu yanzvi anotarisazve kuti antu arikurya chikafu chakahlamburuka ere kuitira kuti mwiri dzawo dzigare dzakagwinya asasangane nekukuwara kana kurapa ngekukasira kana antu asangana nedambudziko.

Mazuwanaya kwaane madhokodhera eutano madhokodhera aya anoziya kuti munthu akakuwara zvakadini unorapika zvakadini ngenguwa yakadini anotokufundisa kuti kana makumbo ako asingazwi zvakanaka anotokudzidzisa kuti uhambe hambe ukasira kupora anokupahe mishonga dzinoita kuti ukasire kupora.

Munhu akakuwara veitamba an chiremba anoziya ngezvemutambo anodetsera kuti muntu akasire kupora kana zveida kuti avhiiwe ovhiwa , kana zveida kuti muntu amwe maphirizi opuwa maphirizi omwa opora ngekukasira oenderera mberi ngemutambo dzake.

Mabhandiji anopuwa kune anhu anenge akuwara. Unopuwa ngemanesi kana ngemadhokota kana munhu weutano anenge aripo, kuti akudetsere semunhu.

Irothi inodetsera kana munhu asangana nedenda eigara kuretu nemunhu ake anenge eifana kumuhloya kuti aziye kuti chiini chiri kumunesa, Saka akafonera dhokotera wake anozomudetsera kuti aziye kuti chiini chirikuitika anokasira amuoa mazana ekuti azvirape.

TeLeheuthi inodetsera kuchengetedza mare yaizobhadharwa mutengo yemanhazi chikafu cheparwendo nekubhadhara kwekunfogarira antu akamirira kuti chiremba auye azoona kurapwa zvakakoshera tele heuthi izvi.

" Tereheruthi inobetsera munguva yematambudziko kana munhu ekasangana nedambudzi rake arikuretu nadhokodhera wake dhokotera akafonerwa anokona kupa zano rekuti muntu akasire kuzvirapa apone ayendere mberi nendarambo asakorera kugumira upenyu hwake padhuze.

Mitombo yechinyakare tinoida inodetsera kuti kana muntu asangana nedenda raanosangana naro anoenda korapiwa ngeantu anenge aripadhuzepo. Aazotsvaki antu anenge arikuretu ngendaa yekuti mitombo dzinedzi dzimwe dzachona dzinorimwa mumabuya mwedumo.

Mitombo dzechinyakare dzichiri kushandiswa mazuva anaya kubetsera antu kana aneseka nedambudziko pakati peusiku kana nguvai. Antu anenge ane mutombo idzi munharaunda mwavomwu munhatwo mavo ndimwo mwavanorima. Dzimweni dzakona dzinoende kotorwa mumashango anenge eiremekedzwa munharaunda asingaendwi nemuntu veshe-veshe.

Kare anhu aishandisa mitombo yepasichigare kurapana. Zvanga zvakanaka ngendaa yekuti zvaikoshesa tsika nemagariro eanhu munharaunda. Anhu vanga asikazonetseki pakutsanangura zvizere ngekuti anenge eibhuya nemunhu aakajaira kwete aenzi aanosangana nawo kumadhorobha.

Miti dzeshe dzatino ona mazuva ano tingange tisinga zii kuti dzino rapei dzino rapei asi dzimweni dzino rapa munhu uka rwara waka tora shizha racho kana ukatora chimuti cheshe uno rapika nge cha unenge weizwa kuti mwiri wangu auzwi zvakanaka asi zvinenge zveida weiziya kuti uri kurwara ngei muti uyu uno kudetsera ngei.

Mitombo yechinyakaretu irikushandiswa ngeanhu echiyungu kudetsera kugadzira mitombo inozorapa kana munhu asangana nedenda ranenge asangana naro mumanharaunda mwedu. Amweni achona anotodzishandisa kuita kuti agare nadzo padhuze asazosangana nematenda.

Mitombo yechinyakare ichiri kudetsera antu kurapika kana asangana nematenda pavanenge vachigara mumabuya avo anorumba kuenda kodetserwa neantu anenge aripadhuze vanoziya nezvemutombo idzodzo kuti asasangana nezvirwere zvanenge akusangana nazvo unonyanya kushandiswa neantu anenge Ari kure nezvibhedhlera.

Mitombo dzakasiyana-siyana dzinodetsera kurapa, dzinorapa huku ,dzimweni dzachona dzinorapa muviri kana usikazwi kuzwa zvakanaka ,unodetsereka worapika awuzorambi wakanesa antu, ngendaa yekuti unenge weyitoziva kuti mutombo uyu unorapa chakati, wokasira kuzvidetsera iwewe muntu usikachamiriri kurumba kuenda kuzvibhedhlera.

Mitombo yechinyakare titurikuishandisa. Zvinotibetsera kuti tasangana nematenda, tonda kobetserwa ngevanhu vanengeziya mumabuya medu umu. Hatinetseki ngendaba yekuti anemabuya anenge asingadi mari maningi, anokona kuzoti wapedza kupora ozokuti chindibhadhara zvandinenge ndakakubetsera ndizvo.

Mitombo ye chinyakare yakambai naka inodetsera kuti anhu agadzire mitombo ye chiyungu eyi shandisa mitombo dze chinyakaretu dziyani kuti azokona kuzvitarapa asangana ne matenda anenge eyi sangana nawo zvakambai naka ngenda yekuti dzimwe dzachona anhu ari kudzishandisa kuita dze musoro eizo kona kugeza ndidzona.

Mitombo yechinyakaretu iri kubetsera antu amweni akutodzibika mumatii, amweni audzishandisa zvakandosiyana-siyana. Kuite kuti muntu omwa zvaunenge veimwa tii dzako vokasira kuziya kuti zviro izvi zvinobetsera kurapa hauzondomwi mahara zvisina utano mukati.

Mitombo dzechinyakare dzaiita kuti antu aziye kuti muntu uyu anorapa zvemenemene kana zvekunyepera, saka waitoona kuti kunowandiwa ngeamweni ndiko kunorapiwa maningi, muntu wouwowo anga atorishasha yakanyanya inenge yeitoziya nemitombo dzacho dzekurapisa.

Dzaishandiswa kurapa karetu dzichiriyo nanyamushi amweni achiri kudzishandisa kunyanyanyanya anenge arikuretu nezvibhehlera ayani munhu akasangana nedambudziko anotorumba otoubata mutiwo otoushandisa kuitira kuti munhu adini akasire kupora pasina kumirira motokari kuti azorumbiswa kuendeswa kuzvibhehlera.

Mitombo yechinyakare ichiri kushandiswa kukumanidzira nedzimweni dzechimanjemanje kuitira kuti anhu akasire kurapika akone kuhlonipika agare aneutano hwakanaka hwakachengetdzeka asingaiti zvechinyakaretu zvega zvinode kuti zvisanganisirwe zvidhibanisanwe.

Ta anu eisununguka maningi nemurapi wawo ngendaya yekuti aiziya kuti munhu unowu tinogara naye muntaraunda anozwisisa zveshe zvatinosangana nazvo zvasiyana nekuenda kumadhokotera anenga asikazwisisi ngendaa yekuti mutauro pamweni unenge wakasiyana eithasa nyaya dzawo.

Mitombo dzechinyakare dziriyo dzakazara mumandaraunda matinogara pamweni pacho nemumbatso mwedu asi nyaya yanyanya kunesa ndeyekuti antu aasi kuda kufunda nezvazvo ,akundobatikira mushonga dzechimanje manje dzakauya dzega dzega .

Mitombo dzekaretu dzaishandiswa neantu echinyakaretu kurapa dzanga dzakanaka ngendaa yekuti dzaioneke padhuze mumatwo manga makazara mitombo dzakasiyana siyana antu aiyitoziya kuti mitombo idzi hadziurayiwi kana kurimwa kana kudini kuti adzodzishandisa kana achinge abatwa nematenda makuru kana madoko.

Mjtombo dzakasiyana siyana dzirimwo muntaraunda mwatinogara kunyanyanya muzvikwenzi kwenzi zvinooneka muntaraunda ndizvo tinoti dzikasanganiswa dzikasanganiswa dzinobudisa mitombo inorapa matenda eshe atingange tichisangana nawo.

Mitombo yechinyakaretu iri kudetsera munthu weshe weshe, anhu anotora mashizha achona oita kumakwatisa pamoto ozvirapa kana asangana nedenda amweni achona anotora midzi oshandisa kuti akone kurapa matenda aanenge asangana nawo nguwa dzodzo.

Mitombo dzechinyakaretu dzinodetsera ngendaa yekuti anhu kufundiswa anoita nezvemitombo dzechinyakaretu akufundiswa kuti abatane nezinatha inodetsere kuti muntu ngaarape hake muntu anenge asangane hake nedenda, zvaakushandidzana, zvaakuhambidzana pamwe ngapamwe.

Kurapa kwekaretu kwanga kwakanaka ndendaa yekuti kwanga kusikadi mare yakawanda yakadai ngeiriyo irikudiwa mazuwa anaya kuchipatara. Karetu antu aiita zvinozwi zvemashumiro ndizvo zvaidetsera kuti muntu azopona opuwa mare yake muntu anenge amurapa wachona.

Mitombo yekaretu nanyamashi tichiri kuishandisa kuzvirapa kana tasangana nezvitenda pamweni pakona vanhu vanoshandisa mitombo dzekaretu nekuti ndidzo dzinenge dziripo padhuze kuenda kuzvibhedhleya zvinenge zviri kuretu ngendaa yekuti vamwe vantu vanogara mumakomo mumachonyonyo.

...dzekaretu dzakadzara mwatinogara umu. Asi kuti amweni anhu haachina ndaa nazvo maningi ngendaa yekuti aakundomirira kuti ah inini ndinobatikira pamishonga yechiyungu yaayo manje-manje. Asi zvakandokosha kuti munhu weshe aziya mashandiro emushonga dzekaretu kuitira kuti tichengetedze nyaya dzeizikanwa ngeakuru edu karetu.

Karetu anhu aiziya maningi kushandisa mitombo dzakadai ngedze muremberembe , gavakava kushandisa mishonga iyi kwaiitira kuti anhu achengetedze zvisikwa zvakatenderedza munharaunda dzawo ngendaa yekuti ndomunenge mune upenyu hwawo anhu awawo anenge eigaremo.

Mishonga ye pasi chigare na nyamushi tichiri kundoi shandisa kurapa antu ngenya yekuti ndo inenge iri padhuze ayinesi pamweni pacho anhu anenge akatoirima mu mbatso mawo kuitira kuti vaone kuzvi rapa nguva ichipo kana asangana ne denda pakati pe usiku kana kuti nguvai yaananenge asangana ndiro.

Mutombo dzekaretu nanyamushi tichiri kudzishandisabkana tikasangana nematambudziko ngendaa yekuti kunenge kweitozikanwa kuti ndau iyo ine mishonga inodetsera kurapa kana muntu asangana nedambudziko, antu achiri kuziya muntaraunda mwedu tichinawo anotidetsera kana tasangana nedambudziko zvisingadhuri.

Midzi nemiti kwakambaanaka ngendaa yekuti tinoziya kuti kugara kwedu zvakanaka kunobva kumadzitateguru anotiponesa anotichengeta zuwa ngezuwa. Zvinochengetedzawo ruzivo rwedu rwunobva kuvabereki vakatichengeta rwakagara rwuriko kare nakare.

Mitombo dzakawanda dzaishandiswa kurapa ngeantu amweni aitora midzi amweni aitora mashizha amweni aishandisa miti dzacho kuti akasire kurapika zvanga zvakambainaka asi dambudziko ririyo mazuvaanaya ngere antu arikutema makwenzi ane mitombo idzodzo dzinoonekwa.

Antu ekare achiri kushandisa mitombo dze karetu kurapa kana asangana ne matenda anenge eyi sangana nawo ma mweni anoto bvira nekuto geza ne minyama neku geza nemi nyama kugeza ne mhuri dzavo dzemene kuti dzigare dzaka chengeteka izvi zvino kurudzirwa asi amweni ano kurudzirwa nge hurumende kuti abatiranewo pamwe ne mishonga ye chiyungu ngenda yekuti ye karetu pamweni pachona ino korera.

Antu airapiwa ngemitombo dzakaasiyana-siyana kuti apone. Ngendaa yekuti mutombo dzanga dzirimwo muntaraunda. Antu aitodzichengetedza kuti adzishandise. Zvinezvi antu haatozivi kuti mitombo dzachona ngedziri ngendaa yekuti haasisia ndaa nazvo, aakutobatirira pane chirungu chakauya mazuvano.

Pechinyakare zvaiva detsera kugwinyusa mumwiri kana munhu asangana nematenda emumhu anenge asangana nawo pamweni pakona amweni aisvinira mashizha achona paronda ranenge asangana naro munhu okasira kupona pamweni pacho aita zvekudhokodhesa munhu wacho oti munhu amwe akasire kupora.

Miti dzakakosha, hadzizi kukoshera ini ndega ndega ,dzakakoshera munhu weshe ,ngekudaro tinoti anhu ngavachengete miti ,anhu ngavasatema miti ngedawa yekuti kuyama kwebanze kwaakuchinja ngedawa yekuti anhu vanotema miti. Asi zvazvati baa kuchechetera kudai tiwona miti dzeshe dzakachengetedzwa dzisinga damburwi damburwi.

Mashango atinoona akawanda akasiyana zvinezvi teimaona tinokwanise kusabhuye kuti anotidetsereyi ngendayekuti tinenge tisingazi karetu mashango aishandiswa kurapa kungange wasangana nezviro zvakadii wairapika ngekuti aiziya kuti uyu mutombo uyu unoshanda zvakadzi uyu mutombo uyu unoshanda zvakadai.

Mitombo dzakadai dzaishandiswa karetu kurapa mwiri kana ukazwa kuti pane parwadza pamwiri pako waienda kutsvakirwa mitombo iyi mumashango anag akachengetedzwa karetu aisatenderwa kuti munhu weshe weshe angopindemo atore mishonga.